Itaka riri nk'erihingire ririkwiragura obunyatsi obumwe buri nk'oburiyo nibumera enyuma hariyo ekishaka ekikwataine kirimu obunyatsi bwingi

Omukazi ari omu katare naguza ebyokurya , naguza watermelon, ebyozi, enyanya, emineke ya bogoya .

Ebitookye bibiri kimwe kitaireho eminywa ekindi kikiriyo nikimera kyine omukankaana byine endeere nyingi n'enyima hariyo emitumba myingi biri omu musiri

Omwana ajwaire ebyokuzanisa omupiira aine enyuma hariyo orushaka omupiira guri omu maisho ge

Enyanya ziri omu kibokisi obutunguru buri omukigyega emicungwa eri omu kadeeya obutunda buri omu kadeeya emiyembe eri omu kadeeya Kandi byona byijwire

Omushaija ajwire enkofira ahekire ebitookye ah'agari enyuma hariyo abashaija babiri bariyo nibatambura bamukuratire hariyo emotoka na piki hamwe n'ebizimbe.

Abaana babiri bakwatine omu maraka omwe ajwire eshweta erukutukura ondiijo ajwire eshweta ya buru ojwire eshweta erukutukura akwise ekitabo omu ngaro omu maisho gaabo hariyo omukazi aine eki ayekoreire aha mutwe.

Omukazi akwaitse engoma agitaireho engaro aha mutwe enyuma ye hariyo abantu omu maisho ge hashutamiremu omutsigazi ajwaire esaati erikwera Kandi ajwaire Tishati ehaandikireho ebigambo

Embaata y'omu maizi eine omunwa muhango. Ahamwe neyera ahandi neiragura, kandi eri omu maizi. Aha rubaju hariho ebishaka biri omu rangi ya kyenju.

Orutookye rurimu emitumba etitiriire ahansi teshoreire hariyo ekishaka ekanzire Kandi enyuma hariyo omusiri gurimu ebicoori

Eduuka ehandikirweho ekigambo MTN aha rubaju hariho ebitookye abantu bariyo nibatambura amapiki bemereire emootoka hariho eitaaka riine ebyondo

Ekibunda kirabire ahamutwe gw'emiti ahamwe haruho ekibunda ahandi haruho omushana n'ekibira kihango kirumu emiti mingi obuseeri hariyo nk'orusozi.

Korasi eine koona mpango, ahagati ya koona hombekireho amaju. Obuseeri hariho nk'obushozi buriho emiti kandi obuseeri nindeebayo orushozi ruhango.

Ebishaka aha rubaju hariho amaizi amaizi nigaraba omumabaare maingi mahango amaizi abamwe gaine erangi erikwera abandi gaine erikwiragura

Omushaija ajwaire ekofiira n'ebirahuuri ariyo nasheeka ajwaire eshaaha omu mukono na n'ekikomo haine eki ataire omushaho y'esaati ye ashutamire aha kihaarani, aha kihaarani hariho ehuuzi.

Omwanya muhango gurimu ekishaka, emiti obuseeri hariyo orutookye abantu bombekireyo hariyo enju eine amaabati garikwera endijo eine amaabati ga buruu obuseeri hariyo nka oruho hariyo n'orushozi.

Omushaho ajwaire giravu akwaitse empitirizo ariyo naza kuragurira omurwaire naza kumucumita empitirizo aha mukono

Ensenene ziriyo zirinka eziri omusefuriya heine ariyo nazikaranga ezimwe ziriyo zatandikire nk'okusya ezindi tizikatandikire kusya aharubaju haruho omwirima

Akatare k'emyemda kahanikiremu emyenda enshaho enkofiira enyuma hariyo obuju obwombekire obw'okurinda emyenda kutateerwa omushana obuseeri hariyo emiti nana ebishaka

Ebicu ahaiguru omu mwanya hariyo ebicu ebirikwera hariyo ebicu ebyaburu ahansi hariyo amaizi obwaato buri omu maizi

Enshozi nyingi aha mutwe gw'enshozi hariho emiti hariho emisiri ahagati y'enshozi obuseeri nindeebayo enyanja aha mutwe hariyo ebicu ahaiguru hariyo nana oruho rukye

Enjura erinka eyaheeza kugwa itaaka ritobiire riri nk'eriine amaizi eruguru hariyo ebikondo by'amashanyarazi hariyo akanju ka Mobile money.

Ekirabyo kyekimuri kihango kiine omurabyo gwerangi ya kyenju kiine ebimuri ebirikutukura enjoki eteekami omu birabyo eriyo neeronda obwoki

Etawuni mpango erumu amaju mingi agamwe giine amabati agakuzire ahagati nindebayo enguuto , abantu, ebishaka n'emiti obuseeri hariyo orusozi.

Abakazi n'abashaija bariyo nibeshongora omushaija ajwaire enkofiira ahagati ariyo naatagurira abakazi bashatu bajwaire yunifoomu bariyo nibatagurira omwe ayemereire emikoro omukazi ayekomire ekicence ari nkariyo naazina amaganda

Ebicu ahaiguru omu mwanya obuseeri hariyo enshozi ziriho oriho ahagati yenshozi nindeebaho amaizi gari nk'enyanja aha nindeebaho emiti ekwatiine eri nk'ekibira endiijo eyesandize

Donati ekwatsize aha rubaju rw'ekikopo , ekikopo Kya gama Kiri ahameza Kandi obuseeri tiharukuhwezika gye.

Eri neiramizo omu maisho garyo harimu emiti aha hariho omusiri gurimu orutookye hariyo nana itaka eririkutukura

Nindeeba abaana babiri bakwatine omumaraka, bombi bazwire empare ziri kwiragura, omwe nemukoma aharuguru yamaju ondiijo nemukoma ahansi yamaju kandi omwe akwise ekitabo Kandi omumaisho gaabo hariyo omukazi asine ekyayekorire

Ente ziriyo nizirya obunyaasi, emwe eyemereire ezindi ziinami nizirya obunyaasi. Hariho n'endiijo eyemereire kuri obuseeri eriyo neeranzya. Enyima hariyo ekiti kiine amataagi maingi n'eiguru.

Ebimera biri nk'ebicoori nibireebeka gye. Bibyairwe omu runyiriri, ahansi hariho eitaka ririkwiragura kandi ebimera ebicoori biri omu rangi eya kinyaatsi.

Abantu nana bariyo nibakurura akatimba nibakeiha omu nyanja omwe ajwaire busha babiri bajwaire enkofiira aha mutwe Kandi bemereire ahagati omu maizi

Omwana ajwaire esaati yakyeenju ariyo nasheka aine enyindo ebandami aine amaisho ahabwokugira ngu nasheka gahwereire omubisigye enyumaye nindeebayo omwana ariyo namureeba

Entuuha eyemeriize okuguru kumwe okundi kurubasi omu binyatsi obunyatsi obumwe nibukye ebindi ebinyatsi ebishaka biri obuseeri

Abaana bashatu omwe ow'aha mukono gwa buryo ashutami ayekwatsire ah'itaama owa hagati ateekyize emikono ahansi ow'aha muheru abyamire, abyamiire emikono aha mutwe.

Abaana bari omu kibiina nibeega abamwe bemereize emikono abandi bajwire esaati erukwera omwe ajwire omushweta gwa silivulesi bashutamire aha desiki

Emyenda ehanikire ekitengye ekimwe kijwekire kiriho enkofiira aha mutwe amadaara garimu ebishushani bya ati Kandi bitairwe aha mutwe gw'amadaara

Ekinyonyi kitekamire aha muti gwa karwenda kiine erangi ya kinekye, karwenda emwe eine obutaagi obwomire obundi obutaagi bwine obubabi

Abaana bataire omushororongo bajwaire eby'okusiibamu nibaruga ah'iziiba obuseeri hariyo omusiri gurimu ebikyoori ondiijo omwana aheekire endoomora aha gaari ariyo nagitsindiika.

Aha harinka aha kirwa haruho amaju mingi aharubaju rw'enyanja ah'iguru hariyo orushozi ruhango rurinka enengo

Eiguru riine ebicu ebirikwera ,nana ebya buru ahansi hariho orusozi oruguuto ebinyatsi na n'emiti

Nindeeba amabare mahango enyuma hariyo abashaija bashutami ah'ibare rimwe rihango ahansi haruho itaka

Etawuni mpango erimu ebizimbe bya kanyina ebindi nibiguufu ahagati harimu emiti, obuseeri hariyo emiti kandi harimu na n'ekishayi.

Aha mukono gwa buryo hariho oruguudo rwa korasi rurimu abantu bingi n'ebyiruka aha rubaju hariyo ebyombeko bya kanyina biringwa nahagati yebyombeko hariho emiti.

Egi ni sanitayiza yokunaba obukooko omu ngaaro omukono ogumwe gukwasire omu maraka gakacebe ka sanitayiza Kandi omukono ekyara ekimwe kirimu empeta

Engoma zikwasize aha, hariho engoma empango hariho obugoma obukye. Hariho entebe ezibairize omu mbaho omu bubaho bukye

Ekishaahe kiri ahagati y'emiti, aha rubaju hariho oruguuto rurimu emotoka n'abantu. Obuseeri hariyo emirongooti hariyo n'ebizimbe bya kanyina n'emiti eri ahagati yabyo hoona.

Omukazi n'omwana we omukazi ajwire ekiteteya ayekomire ekitambara bariyo nibabyara obutunguru omw'itaka, enyuma yaabo hariyo ebimera nk'ebicoori na muhogo.

Empundu Ina emwe eshutami endiijo eri nk'ebyami ekwitse karoti omu ngaro zaayo endiijo eriyo neeza kugirya kandi ahu ziri hariho ebinyatsi

Emiti mingi aha mutwe hariho ekibunda ahandi nihaterwa omushana obuseeri hariyo enshozi , iguru hariho emyanya omu miti.

Ebimuri baine amapaapa maingi eraagi yekimuri neyakyenju enjoki erikwiraguura eteekami aha kimuri neyihamu oburabyo bwokukora obwoki

Abashaija bajwire busha bari omu bwato ahagati omu maizi aha rubaju haruho ekishaka obuseeri hariyo emiti.

Omukazi aine omwana we ariyo namwegyesa okunaaba engaro. Aha rubaju nindeebaho ebimuri biri omu mukyebe, hariyo sabuuni ey'okunabisa engaro.

Omushaija ari nk'ariyo naashaba ajwire masiki aha munwa ategire ishokye engaro ze ez'omumaisho azikwatanise enyuma hariyo entebe.

Nindeeba amaizi mingi haruho amato mingi ah'iguru hariyo ebicu, ebicu nibireberwamu omu maizi hariyo n'ebinyonyi nabyo nibireberwamu omu maizi.

Omukazi ajwire burawuzi erikutukura eyekomire ekitambara omu mutwe , aha mutwe ayekoreire ebafu eriho amasihani, ebikopo , ehuuma n'obutambaara.

Baasi mpango ya Link ehandiikirweho ebigambo, abantu abamwe bemereire omurubaju n'abantu abarikuguza eby'okurya bariyo nibaguza abantu abari omu baasi omunda eby'okurya.

Abaana babiri bari omu kishaka barisize ente ente emwe nerikwera endiijo neyiragura endiijo eyine ekibara kyahibondo enyuma hariyo omuti ogurikwetwa omunyinya

Emotooka nyingi na zaapiki zirya aha ruguuto rwakoraasi Kandi aha rubaju rw'oruguuto mukono gwa buryo nogwa bumosho, hariho emiti mingi kandi omukono gwa bumosho hariyo amaju g'abantu

Esente z'emiringo ena orwa rukumi orw'enkumi ibiri orw'omutwaro n'emitwaro etaano zoona ziri omurunyerere zitererize gye

Ebimuri byine oturabyo otwa kinekye enjoki etekami ahaturabyo eine amapapa abiri eine n'otwoya eine n'otuhembe tubiri kandi enyuma ebimuri tibikuhwezikagye.

Enju ekuzire eine amabaati gakuzire garikutukura Eine kantiini erikwera erikureeberwamu edirisa ehugire erangi esiigire erangi eya bururu aha rubaju hariho ebinyatsi

Itaka ririkutukura riruho obunyansi bukye obuseeri hariyo emiti emiringwa hariyo enju ekozirwe nka akafuuha eine amadirisa abiri n'omuryango gumwe aha rubaju hariho emotoka eyemereire.

Enju esigire erangi eyokutukura eya airtel eryaharubaju ekuzire Eine amabaati gakuzire endiijo eriho abantu bashutamire omumaisho enyuma hariyo emiti miraingwa

Omukazi arikwiragura akwitse akavera omu ngaaro ayemereire omu maisho g'akaju ka mobile money akaju kakorise ebibaho kaine edirisa.